Waxaa ii muuqdo cadaan ah oo ifaayo waxaa ka dambeeyay darbi qaxwii oranji ah waxaa ag yaal alaab mido

Waa shaati cagaaran oo laalaaban oo meel saarnaa haddaan ah kartaan madow ayaa ku dhagan

Waa beer waxaa ka baxaya geedo qurux leer ayaa ka daraan Dhulka waa caadan

Waa qol waxaa yaalo fadhi midabkiisu yahay dahabi jaalo miiska waxaa saaran dhalo

Waa meel banaan oo cid ah biyo ayaa la fadhiya waan dhiqo birooyin yaryar oo shub ayaa kujiro

Mise waxaa yaalo shaambo ah shaambo ay ku jirto caadad midabkooda waa midow waxa ay saaran tahay geed la qoray

Meshan waxaa yaalo qudaar midab keedu yahay gaduud

Ok dhalinyaro waxa iga hor timid fadhi ay ku fadhiyaan Afarta iga horesa midka shaati madow wato midkana suut oo wato suutkana mid kala Futushaari wata mid akle suut wata suutkiisana suudka oo baluug maari camal waye buudka ka dambeya oo ku fadhiya dhar gaduudan koofiyo wata

Guri darbigiisu yahay cadees cadees camal Albaabkiisuna uu yahay madow madowgiisana uu yahay kafee camal ok

Waa school waxaa jooga gabar wadato xijaab jaalle buluug ah

Waxaa ii muuqda nin meel fadhiya oo samaynaya matoor midabkiis yahay midow ninka waxa uu wataa dhar buluug ah koofi jaalla ah

Waxaa kushiinka cuntada lagu koriyay waxaa yaalo sax maan waxaa ku jirta cunto cagaaran mala wax khudaar

Waa qof dumar ah oo sabrad wax ku qoraayo midabkeedu yahay madow waxaa arjooga qof kale waana meel baadiyo ah

Waa qol waxaa yaalo miis madow ah waxaa saaran kitaabo iyo buugaag geeska waxaa ka ifaayo mar jaalle ah

Waa zakaal cadaan ah meesha uu saaran yahayna waa cadaan sarkaalka midabkiisa waa guduud waxaa ka dambeeyay sakaal cagaaran

Meeshaan waxaa iiga muuqda miis xasaaran koob cabitaan ku jiro ayaa korka suran

Waxaa ii muuqda caadad waxaa ku jira saliid caadada midabkeedu waa cagaar baan caagadheer

Meeshaan waxay labo bal madow waxaa ku jira ka timid midabkiis yahay dahabi waana dhegada qoorta la gashto

Meeshan waxaa ku yaalla guriga la ah darbigiisa uu yahay jaalo meesha hore uu yahay guluug waxa uu leeyahay daaqado shabakh shabaab ah geeda cagaaran ee ka hor baxaya oo yaryar

Meeshan waa qol waxay la fadhi boqortooyo oo ka sameysan dahab iyo kuraas iyo armaajo daadi ah

Waa garoon waxaa jooga niman waxy ciyaarayaan banooni Garoonka waa caggaar

Halkaan waxaa ka muuqdo saxan cad oo ay ku jiraan baasto asalaato guduud ah biyo guduudan way agyaalaan

Waxaa ii muuqdo caado ay ku jiraan biyo dhalo ah furkoodu yahay caddaan miis ay saaran yihiin

Waa masaajid waxaa fadhiya niman fara badan waxaa taagan nin oo wato shaati iyo khamiis cadaan oo u qudbeynayo dhulka maamultuuleen cadaan

Meeshan ha isku imaaday gabdhafro badan waxa ay wataan xijaaba iyo dhacayo afka ayaa u xiran waxa ay wataan xaqiimo

Waa gabar waxa ay fiirineysaa sawir ku dhegan darbiga oo gabar kale oo qoslaysa oo xijaab badato qaxwi ah

Bishan waa hool waxaa isku imaaday niman iyo naago waxa ay wataan dhar kuraas ah ay ku fadhiyaan guduud ah

Waa qol waxaa ku xiran daah midabkiisa waa caddaan iyo qaxo iyo dahabi dhulka cadaan

Waxaa ii muuqato shabeel uu ku sawiran yahay meel caddaan ah iyo meel buluug waana astaanta calanka soomaaliya

Meeshaan maxaa yeelay qalab lagu isticmaalo internet ka midabkiisa cadaan waxaa agyaalo hormuudka lagu hagaayo

Meeshaan waxaan ka muuqda nin la xiriir rabo oo rafaadsan oo wato shaatis cid ciid ah iyo laba nin oo ninka gacmaha hayso oo xireyso

Meeshan maxaa yeelay shaati laalaaban oo caddaan ah waxaa ku dhagan kartoon meesha u yaalla waa caddaan

Waxaa ii muuqda nin oo gacanta ku haya kartoon waxaa ku sawiran liin

Waa qol hotel oo aad u qurux badan waxaa yaalo miisaas iyo kuraas caddaan ah qolka wuxuu leeyahay muraayad waxaana ka danbeeya guryihii fara badan

Meeshaan waxaa fadhiyo laba duq uu wataan dharkaaga soomaaliya oo gacmaha isku tumay

Meeshan waxaa iiga muuqda qalab bir ah oo cadaan iyo orange iskugu jira oo meel saaraan

Waa miis orange ah waxaa saarnaa xarig jaajar oo midabkiisu yahay caddaan

Waa dhaqtar iyo ninka la daweenayo waxay wataan fananad madow midna Wa cadaan midkale waaaaaa cadan meshay ku jiran ejukayshan

Hool dirbigis dahabi ah roogis gaduud yahay dhaxdan cadan ka ah albabada waa gaduud io madow melah kale waa gadud

Waa pizza cinab saaranyahay

Waa qiro cagaar ah oo la jarjaray hoostiisa waa gaduud waxaa loo jarjaray dhowr nooc qaraha midabkiis waa gaduud

Waa sadex askariin oo ku jira dhalo waxaa la marin kareemooyin cadaan ah iyo guduud waxaa ku jira qaado dheer

Waa qol waxaa yaalo miis aada u dheer iyo kuraas midow iyo qaxo isku jira ah darbiga waa midow

Meshan waxyalo miis qudar kalarkedu waa jale gadud cagar io dahbi

Meshan waa meel Garoon ah waxaa wadato wilal wato funaanado

Halkaan waxaa ka muuqdo dumar labo saf ku jiro oo kitaab aqrinaayo

Meeshaan waxaa iiga muuqato boor darbi ku dhigaan midabkiisa yahay caddaan waxaana ku qoran haldoor istayl

Waa guri waxaa ka koreeyo ahaan lagu shufto biyaha sool ayaa muuqdo oo koronto dhalinayo

Meeshaan waxaa iga muuqata maqaaxi waxaa ku qoran restranti waana baaq ay midabkiisa waa midab qaxwi ah

Xaafado xaafadaha soo guryahooda cadaan yihiin wasaarihii jillin

Waa sawir xayeysiis waana makiinad wax lagu qariyo midabkeedu yahay madow

Waa miis midabkiisu yahay madow waxa uu yaalla mutelel cadaan ah waxa uu leeyahay afar lugood oo biro ah

Shaati midabkiisa waa cadcadaan madow guduud kujiro meshu yalow acasaan

Waa masaajid waxaa fadhiya niman iyo wiilal waxay wataan qamisa cimaamado guduud

Geed oo macalin doonaayo geedka markii uu gooyay muxuu sameeyay baal-gooda oo waag jiinka waa ku qoran magac magaca waxa waaye midnimo soomaaliya

Qofood dhammaystiran oo dhisan wey ku dhex jiraan dhallinyaro dhalinyaro isku dhex jiraan odayaal ayaa dhaliyo

Waa iskuul sare waxaa fadhiyay gabdho waxa ay qaadanayaan cajar xijaabo cadays ayey wataan kuraasta ay ku fadhiyaan

Halkaan waxaa ka muuqdo guriyo jiinkad ka samaysan waxaana gadaashooda ku yaalo geedo cagaaran oo gaagaaban

Wiil oo wax mu diyarinaya wuxuu wataa funanad oo cambaa iyo surwal cadana hortisa waxaa warqad iyo geber melaha uu tatabanayo waxaa talo alwax

Maamo oo diyarinaysa sabayad wexey ku diyarineysa meel alwaxa alwaxana ow yahay gaduud bahalka ey haysana ow yahay bahal haduudan meshy ku dubayso burjiko ey talo tawlo saran tahy madow

Meeshaan maxaa yeelo maqaska timaha lagu jarto oo ku jira kartoon waana laba maqas oo jaalle ah guduud ah

Meeshaan waxaa taalo sariir jiif ah oo saaran yahay go cadaan ah sariirta waa caddaan

Waa wiilal waxay dheelaayo banoon ciyaarayaan xiranayaan kabo

Geed marxadid fadhiyaan oogeed shauriya hoos ka fadhiyaan oo inoo falcelin u badan yihiin odayaal

Meeshaan waa dabaq dhismaha ku socoto waxaan dhiseyso niman badan

Meeshaan waa meel bad ah waxaa joogto markan aada u weyn waana deked banaanka ay taagan tahay

Geed cagaar meel cadaan fadhi ku yaalo

Meeshaan waxaa fadhiyo wiilal ciyaartoy ah oo wataan fanaanido cagaar iyo caddaan ah iyo buumo cadaan ah

Gabar wadato qaarada somalia oo buluug ah

Halkaan waxaa ka muuqdo boombale cadaan ah waxaana u xiran fanaanad cadays iyo madaw iskugu jiro surwaal madaw ahna waa uu qabaa

Halkan waxyalo dharka laga tolo futa sharka io suudka iskukujiro madow gadud kafey cadan baluug

Xuseen oo meel qol ah oo yaalaan computerro badan waxayna ku bitaradda saaranyihiin miis caddaan ah

Waa dugsi sare waxaa jooga wiilal waxa ay wataan shaxdii cadaan ah surwaale cadaan cashar ay ku qorayaan qalimaan

Waa warqad ay ku sawiran tahay gabar gabadhana waa gabar cad

Bishan waxaa ka muuqataa cagacagaha oo jafeyso cali garoon ka waxaana ka dambeeya guri sar ah midabkeeduna waa jaallo

Saabuun oo yahay warqadiisa ah iyo cadaan isugu jiro oo gacan lagu hayo meel si sawir la saray la sawiray sharaxaad leh

Waajiko waa qaxow iyo caddaan isku jiro waxa ay leedahay meesha wax lagu qarsado qaanado

Meeshan waa bannaan waxay taagan wiilal dhalinyaro ah waxa ay gashaneyn fanaanada baney ciyaar rabaan fanaanada caddeys ayey

Shaati madow oo gacmo gaab ah meesha ka dambeso alwaaxyo guduud ah

Meeshaan waa meel waxaa maraayo bajaaj midabkeedu yahay guduud waxaa ka dambeeya tukaamo

Qurac fudud mesha waxa ku jirto karoto bamiyo adunui dhan waxa dul saran ama ay ku jiran bahal yaro madow ah oo disi yaro dhagool ah xaga

Ciyaal ka daawanaya ciyaar oo jooga garoon oo ay u badan yihiin dhalinyaro oo ay qabaan fanaanado iyo shatiyaal

Koosto oo la habeeyay bankeeg inta laga dhigay tiish kudhex jiro miis saaran

Meshan waa banaan waxaa yaalo maro cadaan ah waxaa saran buskud

Fanaanado iskujoog ah oo meel suran

Guul ay fadhiyaan odayaal badan odayga ugu soo horeeyo waxa uu wataa raato cadaana iswaal icon-madow waxa dhabta u saaran taleefankiisa waxaa ka dambeeyay odayaal kale oo badan

Waa hool waxaa fadhiya niman waxay wataan si wadad caddaan iyo midooday buluug kuraasta waa cadaan mise wacdaan

Waa boonbalo midabkiisu waa madow waxa suran mari

Waxaa ii muuqda midabkeedu yahay jaalo waana cagaf cagaf waxaa saaran nin wato shaati cagaaran koofiyaal ah

Waxaa iga soo harbaxay saxan ay ku jirto bariis iyo saxan ay ku jirto hilib iyo koob uu ku jiro biya cabitaan

Meeshan waxaa iga muuqatay taalo arko aada u dheer banaanka waa laami geedahay

Halkaan waxaa ka muuqdo dhalinyaro banooniga ciyaarto oo garoonka jooga waxay xiran yihiin fanaanadobjaalo iyo buluug midna waxa uu qabaan fanaanad madaw mid kalena fanaanad guduud xigeen iyo buluug iskugu jirto

Shukulaatoyin bac kujiro barxad yaalo

Meel oo jaam ah xataagan motafeko bajaaj waxaasi gabar jaakad cagaaran qabto oo taraafika ah

Heshiis ku woosh oo oo babay ah qalafkiisa karo jaal yahay waxaana ku sugan babaay hoostiisa oo caddaan wuxuuna saaran yahay meel dhal ah

Waa gan jeel albaabka weyn ah wuxuu yalaa Dhulka

Waa guri dhismo ka socda waxaa jooga nimqn

Talefan iPhone ah kalarkiisana madow yahay oo jaajarkiisu yahay mid jaajar lagu wado midna kor u kacaya iyo bahal yaro madow ah oo jajar camal ah

Mudane meeshaan labo kale oo baabuda ayaa ka muuq ato

boor ay ku qoran yihiin salaama bank dahbshiil bank my bank iyo kuwo kale

Guri isaga oo dhan wada ifayey waxaana ka ifayelay wuxuu leeyahay gen madow ah

Waa gacan heyso bakeeri shah ah oo bigees ah

Beeshan waxaa yaalla makiinada cuntada loo kulleeyo waxay ka tahay madow geedana waa caddaan wadamada laga riixayo waa madow meeshay taalaan khasaaradda waa dahabi ma cadda

Guri dhamestiran oo sharaxan roog uu yaalo waxaa sidoo kale yaalo sariir

meeshaan waxaa yaala kartoon waxaa ku sawiran makiinad lagu jarto timaha

Waa tukan waxay yaalo makiinadaha madow qaxwi

Waa qol armaajo midabkeedu yahay madow cadaan

Waa nin iyo wiilal meel fadhiyo ninka waxa uu wataa qamiis cadaan ah

Guri aasaaskiisa socdo darbi firdhis ah dhagax iyo alwaaxayo

Meeshaan waa qol jim

Waa kabo Dumar midabkoodu yahay madow cadaan

Beeshan waxa yaalo saliidayaal fara badan iyo shanbooyin farabadan waxaana ku jiro gacanBeeshan waxa yaalo saliidayaal fara badan iyo shanbooyin farabadan waxaana ku jiro gacan

Waa gaari wiish. Ah midabkiis yahay jaalo madow

Ruush ka maroona ah oo kor u taagan oo la daalacan wiishka kaleerkiisa waa gaduud

Meshan waxaa taagan niman Dhul nadiifinayo waxey wataan dhar cagaar ah

Meeshan waxaa yaalla daah

Meeshan waxaa ka muuqday dhismahii hore ee uga hore

Whole weyn oo gees dhalka ah oo qurxin oo ku yaalaan muraahado waxaan yaalla fadhi waxaa ku dhex jira hal nin oo madow

Fasalkurasta Aytaalo yahay dahabidahabi ciyaalkafadhiyo ay yihiin shaatiyocadan aywataan iyo sirwaalbalugah odugsihoseah

Meshan waxaa yaalo kaamiro midab keedu yahay madow

Waa hilib jilicsan iyo qudaar midabkoodu yahay guduud

Meeshan waxaa yaalla bambanooni

Waa geedo cagaaran oo ku jira weel

Dharka isbortiska surwaalka waa gaduud

Meeshan waxaa iga muuqda hal qol oo albaabku uu muraayad yahay dariishadana ay muraayad tahay

Meeshan waa qoraal ka kooban laba xaraf b e s

Qol ayaa waxaa ku jiraan dhago faraant iyo katiin qolkii ku jiraan waa madow

Waxaa isku dhex jiro calanka somaliya iyo calanka koonfur galbeed

Waa meel waddo ah guri ayaa la dhisayaa niman ayaa jooga waxaa soo socda nin oo marayo waddada

Jibsi iyo kajabkiisa iyo dooradiisa waxay saaran yihiin meel alwaax ah oo cadaan ah tiishka dambiishuu kujiraa dambiisha maraa kahooseeso dhalada waxaa kujira cabitaan macal tufaaxiisa

Waxa iga sohor baxay wadad qamis wato makarofan gacanta kuhesto amamad uxerantahay qamiskisa ow yahay baluug maari

Beeladii hore gacanka ah ayaa yaalla meeshaan garkoodana waa madow waxayna ku jiraan cadaan ah

Waxaa yaalo aanuustii hore oo kale jeediyay cadaan korna qalin daran waa meel guduud ah

Mise waxaa taagan gabadh iyo wiil gabadhii waxay u labisan tahay sida wiilka laakiin waxaa lagu kala garan gabadha waxay wadataa goofi i taagan yihiin waa birr cagaar

Waa katiin midabkiisu yahay dahab jijin ah

Waa tukureeshan caddaana waxaa yaalo kuraas fara badan oo cadaan ah aada ayuuna qurux badan yahay

Gabdho aada u fara badan oo xijaaban ayaa fadhiga meesha

Meeshan guri berndineysa waxa ay leedahay jaale ah oo wareeg ah gurigiisuna waa caddaan albaabkana waa qaxo

Waa arday labada ugu horeyso ay wataan dhar cadees ah

Waa xaafad uu dhex maro wado uu geeska kataagan yahay nin

Waa miis waxaa saran labo saxan OO Cadaan ah waxaa dusha ka saaran labo bakeeri OO dhala ah

Waa macalin sharaxaad bixinaya dhahay waxana ahay somali

Bishaan wax ayaa la kaamiray sawirkeed

Waxaan shubayaa kafeey wuxuu ku jiraa bakeeri dhooba ah markinta ayuu ka socdaa kafeeyagana waa maroon markintana waa madow

Waa caagado waxaa ku jira kareen midabkiisa ama cadaan

Waafi magaca waafi waa cadaan kalarkiisana wa cagaar galkana wa madow gesahana dhexdiisa waxa ku jira cagaar iyo cadaan

Meeshan waxaa taalo colaad diyaarsan oo fadgetaday wax lagu cun lahaa ay taalo

Meshan waa wado waxaa socdo naag wadato xijaab gaduud ah